Kparesɔglɔ deme arɛɛ la a sori ka lɔɔre biŋ a be ba mine sue la kparesɔglɔ a hɔgle zupili sɔglɔ ka kaŋ meŋ su kpareyɛlo a meŋ hɔgle zupiliyɛlo ka ba mine eŋ nɔɔtesɔglɔ a pɛgle ba malfa a are.

Ba biŋe la a kogi a kogi kaŋ waa la sɔglaa ka kaŋa meŋ waa pelaa ka ba de kuntuŋ dɔgle a kogi zu kyɛ ka ba de baage meŋ biŋ a teŋɛ sogɔ a baage meŋ waa la zeɛ ka kaŋa meŋ waa sɔglaa.

Daga la biŋ ka dɔbɔ bayoɔbo la are kɔge ka lɔɔre meŋ biŋ a lɔɔre waa la pelaa ka ba mine su kpare peɛle a vɔgle zupili pelaa kyɛ ka ba mine meŋ are be.

pɔgeba bata la bebe ka ba mine su kpare. pɛɛle ka ba mine meŋ tɔɔre ba nuuri pɔge, kyɛ ka ba de gan dɔgeli ba tabol zu, kyɛ ka ba de koɔ enne ɔrebaare poɔ a ɔreba meŋ waala pɛlaa .

Dɔba ne pɔgeba la be be ba lɔɔre poɔ, kaa a ba mine be a lɔɔre poɔ kyɛ ka ba mine meŋ are a niŋe a yuo a lɔɔre. panne bare,a kaŋa su la kparre sɔglaa ka kaŋa meŋ su kpare pɛlaa kaa lɔɔre waa sɔglaa ane pɛlaa ane doɔre.

Pɔgeba ne dɔba la bebe ka ba mine zeŋ kogi zu kyɛ ka ba mine meŋ are a ba mine sue la kparepelaa ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ ka ba mine meŋ su kparezeɛ ka ba biŋ tabol a pare gama a tabol zu.

Lɔɔre la bebe kyɛ a lɔɔre waa la sɔglɔ kaa mine meŋ waa zeere kyɛ ka pɔge ne bibiire zaa bebe a de ba sori a yɔ kyɛnɛ kyɛ ka ba yie meŋ are peɛle ne ba.

Pɔgeba bayoɔ la bebe kyɛ a kaŋa su la kparepelaa, ane bonsɔglɔ ka kaŋa meŋ su kparesɔglɔ a meŋ seɛ torɔza sɔglaa ka ba zɛgre ba nu.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la bebe ka. bie zeŋ a dɔbɔ zu kyɛ ka lɔɔre meŋ are a lɔɔre waa la sɔglɔ kaa dɔɔ do zeŋaa a lɔɔre zu kaa pɔge meŋ zeŋ a lɔɔre zu kyɛ ka baa zeŋ ba niŋeŋ.

Pɔgeba ne dɔbɔ la bebe ka ba mine zeŋ a kogri zu kyɛ ka ba mine meŋ are ba mine sue kpare sɔglɔ ka ba mine meŋ su kpare peɛle ka a tabol waa pelaa ka a kogri meŋ waa pelaa.

Pɔgesare bile la a laŋtaa a taa karitaare ba nuure poɔ ba taaɛ karita tɛɛtɛɛ a sɛgre meŋ naŋ be a karitaa poɔ sɛge tɛɛtɛɛ la kyɛ ka ba zɛge ba nuuri a eŋ saseɛ poɔ.

Dɔba ne pɔgeba la bebe ka ba mine zeŋ kogi zu kyɛ ka kaŋ meŋ are nyaali o nu are kyɛ ka ba dɔgle ba koɔ tabol zu ba mine sue la kparesɔglɔ ka kaŋa meŋ su kparezeere.

Pɔgeba ne dɔba la bebe kyɛ ka lɔɔre meŋ biŋ a teŋɛso a pɔge kaŋ su la kparezeɛ ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ kyɛ ka polisi meŋ are a ba zie a meŋ su o kparesɔglaa.

Pɔge la be are be kyɛ a pɔge pɛgle la zoma a are ne o niŋe kyɛ seɛ la wagyɛ a su kparoo kyɛ laara kyɛ k,a zoma waa yaga a kyɛ laara

Bibiiri ane dɔɔ la zeŋ a teŋɛ sɔ, kyɛ ka pɔɔ meŋ are dendeŋe. Kyɛ k'a bidɔɔ de kolee bin a teŋɛ sɔ. Kyɛ ka bibiiri menɛ su kparoo, kyɛ ka ba menɛ meŋ ba su kparoo.